Abantu bayakhuthazwa ukuthi baze bazehlolwa, Bazothola ukusizakala esigabeni. Ngakho siyalicela, siyalinxusa ., njengesigaba. Ma ungathola ithuba , loba ungumntwana, loba ungugogo. Wozani.

Siyakhuthaza ogogo laye wonke umuntu aze azohlolwa ukuze ayenelise ukuthi athole ukusizakala ezibhedlela. Siyawabona amajekiseni azabasiza

Siqhubekela phambili ngemikhuhlane. Kulomkhuhlane osutholakele, ukuthi uhlasele abantu abanengi, ezikolweni zethu. Ngakho siyakhuthazwa ukuthi sizivikele, size, sizehlolwa. Sithole ukusizakala.

Siqhubeka sikhuthaza izigaba kulomkhuhlane obhohileyo ngalezi insuku ohlasele umuntu wonke. Woza uzothola ukuvikeleka ukuze simelane lawo lowu umkhuhlane

Sithanda kukhuthaza abantu ukuthi kulomkhuhlane osuyandile ebantwini. Umkhuhlane lo ubangelwa yikungagezi izandla ngakho sigaba uyakhuthazwa geza izandla.

nxa usizwa uphethwe ngumkhuhlane siyalikhuthaza wozani lizohlolwa kulomkhuhlane osugcwele esigabeni sethu umkhuhlane lowu ubuyagijima woza lawo uzohlolwa

Wozani lizohlolwa kulamatende azabe ekhona lizabe lichekhwa igazi lichekhwa ukuthi alilablood pressure ended kuzabe kungamadokotela aqeqetshileyo azabelapho akulantengo kulokho izani lizosizakala.

Silegqubekela phambili kwezemizimba yethu kulomuthi osanda kutholakala ozabe uyijekiseni ozasisiza kakhulu.

Sizabe silohlelo oluqakatheke kakhulu ngeviki elizayo kuzabe kuhlatshwa wonke umuntu ukuze livikelele emkhuhlaneni engafisa ukumelana lemzimba yethu.

Siyalikhuthaza lonke ukuthi lize lizohlolwa ngoba kuqakathekile ematendeni lizabona kuzabe kujlolwa yonke imikhuhlane ngeviki ezayo wozani

Siyabonga uhulumende ngokusinika amatest kit kulemikhuhlane okade ibhokile kodwa sekulendlela zokuthi sisheshe siteste abantu ngakho liyakhuthazwa ukuza.

Liyakhuthazwa ukuthi amanzi asekhona endaweni ezithiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi linathe amanzi, imizimba iqine. Ngakho ke wozani , llthole amanzi.

Kuqakathekile ukuthi sigeze izandla nxa sivela sibenzisa indlu encane. Noma wonke amathuba esiwatholayo singakadli. Sibenzisa isepa ugeze izandla ukwenzela ukuthi ibulale imkhuhlane yonke ecina ikhozela ukuthi sibe lokukhathazeka ezimpilweni.

Sizabe silokufundisa abazali ngemikhuhlane ehlasela abantwana ngeviki ezayo. Ngakho siyalikhuthaza lonke ukuthi lize emakiliniki.

Siyabonga ukuthi ngolwesibili ngeviki elizayo kuzabe kulomhlangano wabomama ukuze bazofunda ngezempilakahle yemzimba yabo lakho konke abakudingayo.

Okhekhe siyabakhuthaza abeze bazothola ukuhlolisiswa, kulemithi etholakeleyo ebaqinisa imzimba yabo njalo ibavikela emkhuhlaneni eminengi, bazali wozani.

Kuzakube kulokuhlanganelwa kwabantu Bonke abavela endaweni ezitshiyeneyo. Mayelana lempathelano, lempatheko, yemzimba yethu. Layo yonke imikhuhlane, engabikhona. Sisizana, sihlanganisa amakhanda.

Omama labantwana labokhekhe liyanqusa ukuze lize lizofunda ngokuqakatheka kwempila kahle yethu kuzabe kulokutholakala kosizo ngalelo langa

Abantwana bayakhuthazwa ukuthi baqaphele lapha bedlala emanzini ngoba yikho lapho okugcina kusiba lemikhuhlane eminengi ngakho siyabakhuthaza bekwazi ukuthi kuqakathekile

Siyakhuthaza ukuthi abantu baze esigodlweni bazothatha amanzi okunatha njalo nxa sithatha lawa manzi siyakhuthazwa ukuthi siqale siwabilise singakawanathi.

Siyalikhuthaza bo mama labogogo ukuthi lize lizohlolwa. Kuzabe kulama dokotela esigabeni sethu azabe elihlola igazi ngoLwesibili .Wozani lonke lizohlolwa .

Kuyakhuthazwa ukuthi nxa sisiyathola amanzi sinanzelele ukuthi sekulemikhuhlane phakathi kwawo amanzi ngakho siqale siwabukise singakaze siwanathe.

Sokulokuba lemizamo kahulumende ukuze sonke siyenelise ukuba lamanzi aqakathekile emzimbeni yethu ngakho kulezikotsho ezinengi eziyakhiweyo wozani lizothola amanzi

Kuzabe kulohlelo oluqakatheke kakhulu ekufundiseni ngokuziphatha emzimbeni lemikhuhlane ehlasele umhlaba wonke ngakho liyakhuthazwa ukuthi lize lizofunda.

Kukhuthazwa ukuthi nxa sithatha amanzi siqale siwabilise singakawanathi ngoba singazi ukuthi kulemikhuhlane esivele emanzini esiwanathayo.

Ngithanda kulazisa ukuthi kulesikhotsho esivuliweyo nxa lifusa ukuthola amannjengesigaba . Wozani lizotjatha amanzi aqakhathekile imphilo.

Kulemikhuhlane ekhona emayelana lamanzi esiwanathayo, ngakho siyakhuthazwa ukuthi lize lizofunda ngayo ukuze liyazi ukuzivikela.

Ngiyabonga uhulumende ngokusiyakhela isibhedlela esitsha isibhedlela lesi sizaphela mhlaka 15 siyabonga kakhulu abantu baze baze bazothola ukusizakala.

Izakhamizi ziyakhuthazwa ukuthi zizohlanganela ndawonye ngoba kuzabe kulokuhlolwa mahala wonke umuntu ongabe ekhathazekile emzimbeni ngakho akudingeki ukuthi unganani noma ungugogo noma ungumntwana lonke liyanxuswa.

Kulomntwana olomnyaka kusiya ngaphansi. Siyalikhuthaza ukuthi lize bazohlolwa sizabe silinika amakhadi abo ukuthi bahlatshwe bathole ukuqiniseka emzimbeni besakhula

Iviki ezayo kuzabe kulomhlangano omayelana le health and well-being yabantu bonke esigabeni libe likhangelele ukuthi lizwe ukuthi bazaba lempumela enjani bezama ukusisiza besiyakhele isibhedlela.

Kwebezihlelo zengqondo, kuqakathekile ukuthi lize lizohlola ingqondo njalo lizofunda ngokuqakatheka kokunakakela ingqondo zethu, ngakho isgodlo siya uyakuthaza.

Kuzabe kuhlanganelwe ngolwesibili kuphathelwana lokuqina kwenqondo zethu kuqakathekile ukuthi sizofunda ngempilakahle yenqondo ngoba lazo ziyadinga ukunakekelwa

Siyakhuthazwa njengesigaba ukuze size sizethola ukusizakala singakhali singatshoni sithwele kanzima inhlupho kodwa kuqakathekile ukuthi siqiniseke engqondweni zethu .

Siqhubekele phambili sikhuthaza abantu ukuthi bafunde ngokuqakatheka kokukuqinisa ingqondo zabo ngakho kuqakathekile ukuthi sazi ukuthi laso lesi yisigo okumele sikhangelwe.

Siyakhuthaza ukuthi umkhuhlane wenqondo awudingakali kuphela lapha usizwa ukhathele kodwa wozani sizofundisana ngokuqakatheka komuthi uhlale ulungile ngenqondo zakho

Kuzabe kulofundiswa kokuphilakahle ngenqondo zethu ngeviki ezayo omama liyakhuthazwa ukuba lize labobaba lonke linxusiwe.

Njalo isigaba siyakhuthazwa kuzabe kulo kufundiswana ngemikhuhlane ehlasela ingqondo okuqakathe kakhulu yikuthi izakhamizi zize zizofunda sisizane.

Nxa ungabona ukuthi usukhathele, usufisa ukuthath' impilo yakho, kungabe kungomunye wemikhuhlane yengqondo. Ngakho, wozani lizothola ukusizakala ukuze singatshabalali.

Silokufundisana ngokuqina kwengqondo zethu. Kuqakathekile ukuthi lize lizofunda njengesigaba kuzabe kuhlanganele, siyabonga.

Izibhedlela zethu kusanda kufakwa indawo zokuthi kube lokuhlolwa kwe gazi khonalapho. Ngakho siyabonga ukuthi izibhedlela ziya qhubeka zingezelelwa zisiya phambili.

ngiyabonga uhulumende osiphe imbheda emitsha ezibhedlela zethu ngakho kuzasenelisa ukuthi senelise ukusiza izigulane ngamunye ngamunye ayenelise ukusizwa

Ezibhedlela zethu sisanda kuthola imitshina uhulumende akade esithembise yona . Ifikile ngolweSine siyabonga kakhulu kuhulumende .

Siyaqhubeka sibonga ukuqhubekela phambili kwezempilakahle ezibhedlela lasemakilinika kulemitshina ezileyo eyezinga eliphambili eyenelisa ukuhlola amehlo ethu leyi mitshina iyasiza.

Siyabonga uhulumende ukuthi uyaqubekela phambili esiza izibhedlela kusanda kuba leyinye indawo eyakhiweyo ezabe ispeshaliza kumasejari siyabonga

Ezibhedlela zethu, silemitshina efundileyo kakhulu. Imtshina leyi iyasiza ukuthi odokotela bethu basikhangele ngelihlo elingaphezulu ngakho sisezandleni ezisisiza kakhulu.

Siyabonga ukuba uhulumende usesixhasile isibhedlela, bekulodingo kakhulu lwama ambulensi, kodwa sesilakho ukuhamba ngenyawo ezilula. Nxa ungezwa kuhle fona usibize size ngama ambulensi sizokuthatha.

Kuzabe kulokufundisana ngeze ngculaza ngeviki yes'thathu kuleyi 'nyanga siyakhuthaza wonk'umuntu es'kolweni ukuthi wozani lizofunda

Siyalikhuthaza ukuthi lize lizohlolwa ukuze lifunde ngomkhuhlane otshiyeneyo engabe ihlasela imizimba yethu singazi ngakho nxa ungathola ithuba woza lawe.

silemfundiso mayelana lokuphatheka kahle kwemzimba wonke umuntu uyanxuswa ukuthi aze azofunda ngezifo ezikhona emzimbeni esingayenelisa ukuthi sizivikele

Kulaba abasezifundweni zokuba ngodokotela siyabonga ukuthi uhulumende usinike imitshina lendawo yokuthi bafundele.

Kwezempilakahle siyaqhubeka sifundiswa. Njalo nxa ufisa ukuzofunda akudingekile ukuba uleminyaka emingaki. Kuqakathekile ukwazi ngempila kahle yakho.

Ezikolo abantwana bazabe befundiswa ngemithi esiza imizimba lokuthi iyenzwa kanjani ngakho siyabonga loluhlelo oluzayo.

Izibhedlela zethu zilamalabhorithorizi amatsha asanda kwakhiwa ezasiza kungqubekela phambili yemzimba yethu kukho konke imfundo ekhona eyenzakalayo bazayenelisa ukuyenza lapha.

Kulomhlangano obiziweyo mayelana lokuphatheka kwemzimba yethu ukuze kube lengqubekela phambili ezibhedlela zethu siyabona ukuthi kulokunengi kudingakalayo ngakho kulokuhlanganelana ukuze babone indlela yokuya phambili.

Uhulumende uhlale phansi labezempilakahle eyemzimba yethu bahlangana babona kungcono ukuthi bafake iplan yokuthi bazafundisa njani isigaba sethu.

Kuzabe kule siqeqetshi kwezempilakahle umzimba bazabe besifundisa kwenye isigodlo ukuthi kufanele sinakalele njani imzimba yethu lezihlahla okumele sizihlanyele ezisizayo ekuthini imzimba yethu.

Kuzabe kuloku hlanganelana ndawonye kwabantu abesifazana bezofundiswa impilakahle inzima yabo ngakho uyanxuswa mama sisi wozani lonke gogo lizofunda.

Kuzaba lomhlangano. Izakhamizi ziyakhuthazwa kakhulu ukuthi zize zizolalela. Kuzabe kulokufundisana, ukuthi siphathane kanjani. Langemikhuhlane emitsha ezwakeleyo esigabeni. Siyabe sikhuthazwa ngayo.

Siyabonga ukuthi icovid 19 kuzabe kulomkhankaso ukuthi silwe lawo lowomkhuhlane, kukhanya ukuthi sihlanganelana mhlaka 18 liyakhuthazwa bantu.

Siqhubekela phambili kuzabe kuloxhaso ngeviki ezayo siyakhuthaza bandla ukuthi linxuse umakhelwane lonke lize lizohlolwa lithole lokufundiswa ngemzimba yethu.

Ķuyabe kulokufundisa kwempilakahle ngemizimba yethu ngolwesihlanu ngakho wonke umuntu uyakhuthazwa ofisa ukufunda ngaloluhlobo ukuze azitholele ukufunda kangcono.

Siyabonga uhulumende, izibhedlela seziyitholile imbheda emitsha, ezasiza lababantu ababebelalisiwe kulezi zibhedlela ukuthi bayenelise ukuba losizo.

Zihlobo zami ngilendaba ezinhle kakhulu kusanda ukudonethwa izi I equipment entsha esibhedlela ende ifikile, siyitholile ngakho siyathanda ukuthi sibone uhulumende ngokusihlasa kakhulu esibhedlela.

Kulesibhedlela esisanda kuyakhiwa. Isibhedlela lesi sizasiza wonke umuntu. Ngakho wozani noma ungumntwana, noma ungugogo. Woza uzethola usizo.

Siyabonga ukuthi lasezibhedlela lamafamasi uhulumende usesisizile ngokusinika amakhomputha ngakho kuzabalula ukuthi badinge bathole imithi

Ingqubekela phambili kukhanya kulesibhedlela esisanda kuyakhiwa nguhulumende . Indaba ezinhle sizabe sivulwa ngolwesihlanu sesilakho konke esikudingayo.

Ezibhedlela sekulemibheda eminengi engezelelweyo ngakho ungesabi ma uzothola ukusizakala uzabe lawe uphiwe owakho umbheda, siyabonga uhulumende.

Uhulumende usengenele endabeni ebiphethe isibhedlela ngamandla. Ama ambulensi Kade engayeneli kodwa uhulumende usiphe ama ambulensi afika ingalo mbili.

Sibonge njalo sidlulise ukubonga kuhulumende osanda kusiyakhela esinye sezibhedlela lesi isibhedlela sizayenelisa ukuthi labo abadinga ukulaliswa babe lendawo yokulala.

Kulesibhedlela esisanda kuyakhiwe esigodlweni. Isibhedlela lesi sizabe sisikhulu kakhulu njalo sizayenelisa ukuthi lalaba abadinga ukulaliswa lalaliswe khona.

Kulesikolo lesibhedlela. Izibhedlela ziyakhiwa nguhulumende, Lesi esitsha esisanda kuphela isibhedlela, sizasiza wonke umuntu.

Kulezibhedlela ezinengi ezakhiweyo, lendawo zokuhlola, siyabonga uhulumende ngokuxhasa impilakahle yemizimba yabantu ngokuyakha lezindawo.

iviki ezayo kuzabe kulamatende azabe efakiwe woza gogo woza khulu woza mntwana woza mama woza baba lizohlolwa lonke kuvumelekile wonke umuntu buya lomakhelwane

Kulesibhedlela esisanda kusiyakha enkomponi silama ambulensi njalo silezisebenzi ezikhutheleyo lingesabi ukuza lisosibona nxalisizwa lilokukhathazeka emzimbeni lingesabi woza lizothola usizo lapho

Ezibhedlela zethu silamadokotela aqeqetshileyo kakhulu emfundweni eziphathelane lokuhlolisiswa kwabantu njalo balayo yonke imitshina edingakalayo ngakho ukwazi ukuthi usezandleni ezizakugcina kahle.

bahlali silendaba ezimnandi ngoba ezibhedlela lasemaphamarcy sekukhona imithi evela ku hulumende lamaphilisi ngakho ma uqeda kuhlolwa uzahle uphiwe la maphilisi

Wozani lizohlolwa inhliziyo lama blood pressure. Kuwakathekile kakhulu ukuthi wazi isimo okuso yikho silikhuthaza ukuthi lize ezibhedlela lize lizohlolwa.

Kulaba abafisa ukuhlolwa wozani lizohlola igazi kanye lenhliziyo lizabe lisenelisa ukuzihlola ngeviki ezayo esibhedlela asesigabeni sethu.

Siyakhuthazana ngokuqakatheka kokuhlolwa kwenhliziyo zethu. Obaba labomama lonke jikelele wozani lizothola ulwazi ukuthi inhliziyo zenu zimi kanjani.

Uma ungabona ukuthi amehlo akho angani alokuba lokudinwa woza sizokuhlola kungabe kungu mkhuhlane okuhlasele ngaphakathi ungaboni ,ngakho siyalikhuthaza .

Siyakhuthazwa ezigabeni ngokuqakatheka ngokuhlolwa kwenhliziyo legazi. Ama "blood pressure" aseqede abantu. Wozani sizohlohlwa sitholusizo kungakabi "late".

siyakhuthaza ukuthi lize lizohlolwa inhliziyo lama bhiphi kwelizayo kwelesibili kuqakathekile kakhulu ukuthi ukwazi isimo senhliziyo yakho.

Kuleyi iviki ezayo sizabe sihlolwa inhliziyo ngakho wozani lizo tshekhwa ama "blood pressure "ukuze sibone ukuthi inhliziyo zenu zisesimweni esilungileyo ,kuqakathekile.

Nxa ungabona unyawo lufutha kakhulu kungabe kuyi sign yokuthi sokumele uze uzohlolwa .Ungabona ikakhulu luqala ukutshintsha icolour iza sizekuhlola sizekusiza.

Sizabe sihlola Inhliziyo zabantwana kuleyiviki ezayo .Ngakho siyabakhuthaza bonke okhekhe baze bazohlolwa Inhliziyo zabo .Ngoba kuqakatheke kakhulu.

Siyakhuthazwa nga usizwa uphathekile buya uzohlolwa inhliziyo iqakathekile legazi ukuthi kuhlale kuhloliwe ungezwa usizwa ubuhlungu woza.

Umusizwa uphathekile woza uzohlolwa inhliziyo layo iyasinga ukuhlolwa njalo lokuhlolwa kwegazi siyalikhuthaza wozani nizohlolwa kuqakathekile kakhulu.

Nxa lingahlala lisizwa lihlatshwa inhliziyo. Kungabe kubangelwa yikuthi kumbe usulesifo senhliziyo. Woza uzohlolwa igazi. Uhlolwe leblood pressure, lenhliziyo.

siyakhuthaza kakhulu ukuthi lize lizohlolwa inhliziyo kuqalisela kubo mama labo baba labantwana lonke liyakhuthazwa wozani lizehlolwa inhliziyo

Sithanda ukulazisa ukuthi lizabe lisezandleni ezethembakeleyo. Odokotela bethu baqeqetshile emfundweni njalo balesineke lothando. Woza uzohlolwa ubatshele okukukathazayo emzimbeni ungadlali ngezomkhuhlane usesaba. Woza uzothola usizo.

Iqhubekela phambili ezibhedlela lasema laboratory kulemitshina evuliweyo evela kuhulumende ezasiza o Dokotela ukuthi babone ngelingcono ilihlo.

Umtshina usandu kungena elizweni. Ulethwe nguhulumende. Umtshina lo uzasisiza ekuhlolweni kwemizimba yethu. Siyabonga.

Kulemithi etholakaleyo ezibhedlela imithi leyi isanda kufika, imithi leyi izasiza kakhulu ekuthini izibhedlela zethu zihlanzeke zingabi lemkhuhlani.

Esibhedlela sethu sisanda kuthola umtshina ofunde kakhulu lowo mutshina uzayenelisa ukuhlola yonkinto emizimbeni yethu usize amadokotela ukuthi asilaphe ingculaza

Umtshina osanda kufika. Umtshina lowu uvela kuhulumende njalo uzaba lusizo kakhulu ekuhloleni imizimba yethu .Siyabonga kakhulu ngaleyo ngqubekela phambili.

Kulomtshina osanda kufika esibhedlela. Lumtshina uzasiza ekuhloleni ingculaza esemzimbeni yethu ngakho siyambonga uhulumende ngokuqhubeka esixhasa.

Siyabonga kakhulu ngegqubela phambili kumalebhorithori . Kulendawo esezifakiwe ezizangcina imithi yethu kuhle njalo ingaphanjaniswa lilanga

Ezibhedlela sile ikhwiphumenti entsha edonethiweyo. Sibonga kakhulu ngoba kuzasisiza ukuze siyenelise ukuthi siyenza ukuhlolisisa okulempumela enhle.

I equipment entsha ebuyileyo emalebhu ethu ezasisiza ekuthini sihlolisise ingculaza engabe isemzimbeni yabantu.

sibonga uhulumende ngokuqubeka ehlasa indawo zethu zokufundela ezama philizi ngoba kumitshina ezileyo ezasisiza kakhulu kuma labholitholi

Ezibhedlela zethu kulendaba ezinhle ngoba kutholakale imitshina ezileyo imitshina leyi isebenza ukuhlola igazi lethu ukuze baphungule umkhuhlane.

Silomtshina omkhulu kakhulu okhona ema diagnostic center nxa ubona engani ungabe ukwesabela ukuthi ungabe ulengculaza siyayenelisa ukuthi uze uzokhangelwa igazi lakho Sibone

Siyabonga uhulumende ngoba kusanda ukuba leminye inqubekela phambili emtshineni esema laboratory yethu. Ngakho kuzasisiza ekutshekeni imzimba yabantu.

Kulomtshina omutsha esiwutholileyo owokuhlola amazinyo umtshina lowo uzasiza lasemakhaya uhulumende uthe iyeza inengi izasiza kakhulu.

kulomtshina osanda kufika esibhedlela umtshina lowu ufunde kakhulu njalo uzasiza o dokotela bethu ukuthi beselaphe siyabonga lo hulumende osixhasileyo

Omama abalabantwana abasanda kubeletha bayanxuswa ukuthi baze bazofunda njalo bathole ukuhlolisisa lokufunda ngokunakakela ingane.

abantwana abangezwakahle labo mama abasanda kubeletha liyakhuthazwa ukuthi lize lizohlolwa lithle ukusizakala onana bakhule beqinile kuhle

Ngiyakhuthaza njalo bonke omama abazithweleyo laba bantwana abaleminyaka engu5 kusiyaphansi ukuthi bazebazohlolwa udokotela asize abantwana baqine.

Kulemitshina ezabuya kulenyanga ezayo ezaba lusizo ezibhedlela zethu. Imtshini leyi siyiphiwe nguhulumende ngakho siyabonga kakhulu ngoba kuzasisiza.

Siyabonga uhulumende ngokusipha imitshina izasisiza ekuhloleni abangezwa kahle. Imitshina leyi, ingu 500. Iphiwe izibhedlela ezingu 60. Ngakho ke, siyabonga kakhulu.

Kulomtshina osanda kungena ezibhedlela zonke ezikahulumende, umtshina lo uqakatheke kakhulu njalo uzaba lusizo ekuthini sihlole imzimba yethu.

Siqhubeka sibonga uhulumende ngokuqhubekela phambili kwe technology yethu .Kulezitulo ezizileyo ezizasiza ukuhlola okhekhe .Siyabonga kakhulu.

Uhulumende osidonethele amamicroscope afika inkulungwane eziyitheni lawa azasiza kakhulu ukuze odokotela bayenelise ukuhlolisisa.

Siqhubeka sibonga uhulumende osihlasa ngemitshina lange equipment eqakathekileyo ezibhedlela zethu. Sisanda kuthola izitulo ezizasiza labo abaphathekileyo ukuthi baye endlini encane.

Siyabonga uhulumende ngoba usizile kulaba abaphethwe zinyawo kule donation evele kuhulumende ezasiza odokotela ukuthi balisize.

siyambonga uhulumende oqhubeka esixhasa ezibhedlela kutholakale imitshina ekade idingakala eminengi leyi i technology izasisiza kakhulu odokotela

Siyabonga uhulumende ngokuqhubekela phambili esinika imitshina esizayo ukuthi siqeqeshe kulezifundo ezempilakahle imizimba yethu ngakho siyabonga.

Kulengqubelaphambili kumitshina yethu eyesibhedlela. Besekulesidingo esikhulu ngakho sinxuse uhulumende ukuthi angenele esigabeni asisize ngaleyo mitshina.

Asibongeni uhulumende osixhasayo ezibhedlela kulemitshina etholakeleyo ezancedisa odokotela ukuba benze umsebenzi wabo ngokuqeqetsha okukhulu. Imitshina leyi iyabongeka.

Kulemtshina emitsha ezileyo eze ukuzosisiza ukuthi sihlolwe kakuhle. Imtshina leyi ingama tshumi amane. Siyambonga uHulumende.

Siyabonga uhulumende ubethembisile ukuthi ezibhedlela uzazinika iikwipimendi entsha ezazisiza ukuqubekela phambili ukusilisa kwabantu. Kukhanya leyi iikwipimendi isifikile njalo izaza ngobunengi kuzo zonke izibhedlela. Siyabonga.

Sekulengqhubekela phambili kulemitshina ekhona esibhedlela esile zitulo zabokhekhe ezizasiza ukubahlola syabonga uhulumende ngaleyo ngqhubekela phambili.

Ama Ambulance ethu alama strecha bed amatsha asanda kufika ngakho nxa ungezwa kuhle ungesabi ukufonela i Ambulance izabuya ngokushesha izokuthatha ukuze uthole ukusizakala ezibhedlela zethu

Siyabonga uhulumende ngokusinika inyawo ezilula kulabo abangenelisi ukuhamba. Kulemitshina ebuyileyo, amawheelchair, abuyileyo. Angufifty avela kuhulumende.

Ngiyabonga uhulumende ngemitshina ekade siyidinga ezibhedlela siyiswela kodwa uhulumende uthi ngolwesihlanu izabe ifikile.

Kulomtshina omutsha ofikileyo esibhedlela ozasiza abantu kakhulu ekuthini sithole ukusizakala umutshina lo siyawubonga kakhulu.

Kulemitshina ezayo esiyithengelwe nguhulumende , imtshina leyi izaba lusizo kakhulu esgabeni ngoba izasiza odokotela babone ngcono imizimba lemikhuhlane engabe ishlasela

uhulumende uyaqhubeka esipha kulemitshina ebiswelakala ezibhedlela zeth kodwa ngosizo lukahulumende sizabe silayo ngolwesibili ngeviki ezayo ynke leyi imitshina

Kulemitshina ezayo ngeviki elizayo, imitshina leyi izasiza ikakhulu omama abazithweleyo ukuze odokotela bayenelise ukubahlolisisa

kulemitshina ezileyo ezasiza ekuthini laba abahlolwayo amaginqo bayenelise ukuthola ukusizakala ngokungaphezulu ngoba leyi imitshina iyasiza

Kulemtshina ezileyo ezasebenza ezibhedlela zethu. Imtshina le izasiza odokotela ukuthi benelise ukusihlola ngokungangcono. Siyabonga uhulumende.

Siyabonga umtshina omutsha ozileyo, besiwuthenjiswe nguhulumende. Umtshina lowu uzasebenzela esibhedlela sethu, ngakho sifisa ukubonga

Siyabonga uhulumende ngokuthi axhase izibhedlela ngamathulusi akade edingakala kakhulu. Sithole ama "donations" afika "five thousand ",siyabonga kakhulu .

Siyabonga imitshina emitsha esiyiphiwe nguhulumende ezasiza ukuthi malisiza ezibhedlela bayenelise ukuthi balihlolisise emzimbeni yethu.

kulemitshina ezileyo ephezulu eqeqetshileyo ezasiza kakhulu ukuthi sihlolwe ngokungaphezulu imitshina leyi izile ngobunengi siyabonga u hulumende

kulemitshina eqakathekileyo kakhulu ezileyo siyiphiwe nguhulumende ezibhedlela zasesigodlweni sethu ngakho siyabonga ngob kuzasiza sibili

Kuzabe kunekezwa udondolo olufundileyo oluzabe lusiza abantu abadala labantu abangenelisiyo ukuhamba ukuze bayenelise ukuhamba. Sizabe silalo esibhedlela ludonethiwe, abayenelisayo baze bazothola usizakalo.

siyabonga uhulunde qubekela phambili esipha imitshina abafundileyo ezibhedlela zethu ngakho isibhedlela zethu ziza yenelisa ukuthi zisihlole

ngibonga ukhlumende ngokuba asihlanzengokusinika imitshina emitsha imitshina le izaba lusizo kakhulu ngezindlela njalo imitshina le izabe ifika iyikhulungwane lambili

siyabonga uhulumende ngokuqubekela phambili esixhasa nge technology kulomtshina ozileyo lo mtshina uzasiza ekuhloleni konke okungabe kuphathekile emzimbeni yethu kusiza o dokotela

Kulemitshina eqakatheke kakhulu esitholakele uhulumende usiphile eyisitshiyangalolunye imitshina leyi izasiza kakhulu ezweni zethu ngiyabonga.

Siyabonga ngoba kulemtshina esisizile ekuthiweni siqhubekele phambili ngokusiliswa kwabantu ngakho kulomuthi osanda kuphiwa ezibhedlela. Lize lizohlolwa .

Siyabonga ngokuqhubekela phambili kwemitshina esetshenziswa ezibhedlela. Imitshina leyi izafika ngolwesithathu. Izabe ivela kuye uhulumende.

siqhubeka sibonga uhulumende oqhubeka ehlasa izibhedlela labo dokotela kulemtshina ezileyo ezayenza imsebenzi ibe lula kubodokotela ekusisizeni lathi

kulemitshina ezileyo evela kuhulumende engamakhulungwane angu 6 ezabe isiya ezibhedlela zonke siyabonga kakhulu

siyabonga uhulumende ngemitshina emitsha eyama izibhedlela imitshina leyi izafika ngeviki yesithathu kuleyi inyanga ende izabalusizo kakhulu

Njalo abaphethwe ngamazinyo lingayesabi silayo i-department ye dentistry ezabe ikhangelane lakho konke okukhangelane lamazinyo ethu. Nxa usizwa izinyo libuhlungu ungahlali endlini woza uzothola ukusizakala.

Kulomuthi obuyileyo omutsha. Ozasiza laba abavalekileyo emakhaleni. Umuthi lowu uqakatheke kakhulu. Nxa usizwa uvaleka amakhala woza uzokwelatshwa.

Ngiqhubeka sibonga ukuqeqetsha okukhona emfundweni zamaphilisi kulomuthi okhona lezinsuku osiza laba abaphethwe yikukhwehlela. Woza lawe uthole usizo.

Kulengqubekela phambili, emithini ezibhedlela. Ikakhulu imithi yokuthi ihlanze izibhedlela. Siyayibonga lingqubekela phambili, ngoba izaqeda yonke into ekade ingabe, ikhoza imikhuhlane, lasendlini ezincane.

Kulomuthi omutsha okuthiwa yi"NADIONE" ozabe umelane lomkhuhlane wesifuba nxa usizwa ukhwehlela okungapheliyo njalo usizwa ubuhlungu esifubeni ma ukhwehlela iza uzothola lowo muthi uzakusiza kakhulu.

Ingqubekela phambili zemithi, kulomuthi otholakeleyo. Lowu awudingakali ukuphuzwa, uyagcotshwa lapha elilezilonda khona uzabona ususilile.

Siqhubekela phambili sibonga ukuqhubekela phambili kwemfundo lamaphilisi kulomuthi otholakeleyo osizayo laba abakhathazwa yikuvaleka lokuvimbana uyasiza

Nxa uphethwe yisifuba, ukhwehlela, kumbe isisu, usizwa ukuthi singani siyabila. Kulomuthi osanda kufika. Osiza ngalezo zinto. Woza uzothola usizo.

Kulamaphilisi afikileyo siyabonga uhulumende amaphilisi lawa asanda kuti afike kodwa azaba lusizo kakhulu esigabeni sethu siyabona.

Ngiyabonga ukuqhubekela phambili kwempilakahle yemizimba yethu. Kulomuthi ogcotshwa emzimbeni, hatshi ophuzwayo. Osanda kubakhona. Ozasisiza.

Kulengqubekela phambili kwezempilakahle lemzimba yethu. Kulamaphilisi asanda kufika atholakala ukuthi ayasiza kakhulu emzimbeni yethu.

Emithini kuyaqhubeka kusiba lokuqhubekela phambili, kulomuthi otholakeleyo angadingi ukuphuzwa ngamanzi kodwa ogcotshwa emzimbeni uvikela njalo usiza.

Kulomuthi osanda ukuthi uphume ozasiza kulabo abaphethwe ngamehlo umuthi lowo uzabe uyenelisa ukuthi usize wonke umuntu okhathezekileyo emehlweni wozani lizohlolwa lizowuthola lumuthi.

Kulamajekiseni asanda kungena. La majekiseni azabe esiza ukubisela isawudo emzimbeni la manzi. Nxa kade uphethwe yisisu woza uzothola usizo.

Siyabonga ukuthi lokhe kulokuqhubekela phambili ngezimfundo zamaphilisi. Kulamaphilisi asanda kutholakala azaba lusizo kakhulu emizimbeni yabantu. Ngakho siyedlulisa ukubonga.

Siyabonga ngengqubekela phambili ngemfundo yezamaphilisi. Kulamaphilisi asetholakele alusizo kakhulu esifeni sesisu ebesebhokile. Wozani lizothola usizo.

Sisanda kuba lendaba ezinhle kwezemfundo zamaphilisi kulamaphilisi atholakelayo alusizo kakhulu emzimbeni ngakho nxa ukhathazekile woza.

Siqhubeleka phambili kwezempilakahle, kuledoneshini ezileyo evela kuhulumende. Idoneshini leyi ngeyokuthi sivikeleke odokotela mabeselapha benelise ukuthi bavikeleke labo bavale amakhala.

Nxa usizwa uphethekile emzimbeni amaphilisi asekhona njalo intengo yawo isiyehlisiwe woza uzothola amaphilisi azakusiza ukuze uqine

Kulamapilisi asanda kutholakala. Lawa mapilisi azabe elusizo kulabo abaphethwe yinhliziyo ngakho nxa uphethwe yinhliziyo woza esibhedlela uthole usizo.

Emithini yalezinsuku kulokuqhubekela phambili ezifundweni njalo lokuthi bebe beqhubeka bethola imithi ezasisiza ezintweni zethu.

Kulomuthi ozileyo ozabe usiza okhekhe. Ngakho ukhekhe ongamuzwa ekhwehlela njalo ekhala woman laye, umuthi lowu ulusizo kakhulu. Siyabonga

Siyabonga ukuthi ngemfundo eqhubekela phambili ezibhedlela sekulomuthi osukhona ozasiza kulaba abaphethwe yizifuba ngakho ma isifuba sikukhathaza woza uzothola usizo.

Kulemithi esiza ukuqinisa imzimba loluvikela imkhuhlane emnengi nengi silayo lapha isibhedlela ngakho siyalikhuthaza ukuthi lize lizofunda ngayo liyiphuze

Ingqubekela phambili yokuswelakala kwamaphilisi kukanti amaphilisi lawo alusizo ebantwini , asebenza ngamandla siyawabonga lawo maphilizi.

uyakhuthwazwa ukuthi kulemithi esanda kutholakala imithi leyi kuqakathekile ukuthi siyinathe ekuseni ukuze imizimba yethu i qine.

Nxa uphethwe yisifuba silomuthi osanda kutholakala, ngokuqubekela phambili kwemfundo zemithi labo dokotela ungesabi ma ukwehlela okungapheliyo woza uzothola usizo.

Umuthi ophumileyo osiza umkhuhlane wesifuba .Umuthi lowu usiza kakhulu nxa usizwa ukhwehlela okungapheliyo .Woza uzohlolwa ukuze uwuthole .

Inqubekelaphambili yamaphilizi nxa usizwa uphethwe yisisu kumbe sivalelana woza sekulomuthi okhona uzakukhulula ukuze uhambe kalula endlini encane.

Ngumuthi ozileyo ozasiza kulaba abaphethwe yizifuba, abakhwehlelayo. Umuthi lo uyinqaba njalo siyakhuthaza ukuthi size esibhedlela sihlolwe nxa ulokukhwehlela okungapheliyo.

Imithi ekade siyinatha kanzima iyizihlahla inathwa ngamanzi isilula sokulamaphilisi ongawanatha ungezwa ukubaba kodwa ezakusiza emzimbeni.

Ngani sizaba lokukhwehlela okungapheliyo silendaba ezimnandi kakhulu ulomuthi ozileyo ozakwelapha ngokushesha lokhu kukhwehlela Kuzasisiza

kulomuthi osanda ukuzuzakala ngezifundo umuthi lo uyasiza ikakhulu esifubeni ngakho nxa uphethwe yisifuba lokukhwehlela buya uzewuthenga

kulemithi esandakufika imithi leyi izabalusizo emizimbeni yethu njalo izengokunengi sibonga uhulumende wozani lizothola usizo

Okhekhe kulemithi esanda kutholakala eqinisa imizimba yabo ngakho bomama nxa lilabantwana abaleminyaka isiyangaphansi wozani lizothola leyimithi ngoba iqakathekile.

Kulengqubekela phambili kulaba abaphethwe yisifo emzimbeni , kulomuthi ozakuphiwa esibhedlela ,umuthi lowo awunathwa kodwa uyafakwa emzimbeni

amaphilisi asanda kufika amaphilisi lawa azaba lsizo kakhulu kulaba abaphethwe zinyawo ngakho nxa usizwa uphethwe lunyawo woza uzohlolwa mhlawumbe yiwo lawa amaphilisi owadingayo

Lingixolele ngaphambili kwezempilakahle kulamajekiseni agcweleyo azamelana lengculaza ekade ikhona esigabeni wozani lizothola usizo.

Ngithanda ukubika ukuthi sesilawo umuthi osiza ingculaza ngaphandle kokufakwa emzimbeni. Umuthi lowu uwufaka njengamafutha emzimbeni.

Kulenqubekela phambili siyakhuthaza abantu esigabeni ukuthi baze bazothola lawa maphilisi azakuvikela emkhuhlaneni engafisa ukuthi ikulande phambili

Silomuthi omutsha esiwutholileyo ozabe usenelisa ukuthi nxa uphethwe yisifuba uwunathe uzakusilisa awusoze uhlale ngitsho leviki uphethwe yisifuba

Siqhubekela phambili ,sokutholakele amaphilisi azasisiza kulomkhuhlane okade ubhohile . Ngakho bahlali wozani lizothola amaphilisi lawo azasiza.

Ngalezi insuku sokube lengqubelaphambili emaphilisini ngakho umdeni ngomdeni liyakhuthazwa ukuthi lithenge ikhithi yosizo lwakuqala ukuze ihlale ikhona ilamaphilisi wonke.

Kulomuthi omutsha osanda ukuphuma ozabe umayelene labantu abaphethwe yisifuba umuthi lo wenziwe ngezihlahla ezilinywe khonalapha esigabeni uyasiza kakhulu lomuthi njalonuzabe ukhona ezitolo zonke.

Siyabonga uhulumende kusanda kuyakhiwa indawo ezabe iphathelane lezengqondo. Ngakho nxa usizwa ukuthi ingqondo yakho ikhathele woza uzofunda njalo uzohlolwa.

Kuzabe kulokufundisana ngokuqina kwengqondo ezikolo , ngakho abantwana siyakhuthaza ukuthi baze ngobunengi bazothola ukusizakala , ingqondo layo iqakathekile ukuthi uyiphathe kahle

Uhulumende uthanda ukwazisa isigaba ukuthi kuzaba lohlelo lezindawo lapha okuzabe kuhlolwa khona ingqondo zabantu ukuze lazo zinakane.

Ngiyabonga. Sizaqhubeka sisizana labazali labantwana. Kulemitshina etholakeleyo. Ezasiza ukuthi bahlolwe okhekhe labomama babo.

Okhekhe bayakhuthazwa ukuthi baze bazahlolwa. Wonke umntwana oleminyaka engu 5 kusiya ngaphansi wozani lizohlolwa, kunengi okuhlasela abantwana ngalesi iskhathi.

Okhekhe bayakhuthazwa ngeviki ezayo ukuthi beze bazehlolwa. Bazethola ukuqiniseka emzimbeni yabo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi beze.

Sizabe silokufundisana ebantwaneni abaleminyaka engaphansi kwetshumi, siyakhuthaza abazali ukuthi beze labantwana

Siqhubeka sikhuthaza okhekhe ukuthi baze bazohlolwa ingculazi kuyenzeka ibahlasele kwesabo isigaba . Ngakho bazali wozani lizohlolwa labantwana.

Abantwana, bayakuthaza ikakhulu okhekhe ukuthi zozani lani lizohlolwa ukuze likule, bekule beqinile. Abantu esigabeni bayakuthazwa ukuthi balethe abantwana.

Okhekhe bayakhuthazwa ukuthi baze bazonatha itiye ngeviki elizayo ukuze bathole ukuqina kuletiye etholakeleyo eqinisa imzimba yabo.

Abantwana bayakhuthazwa ukuthi bengadlaleli emanzini .Ngoba sekule mkhuhlane eminengi ephuma kulawa manzi .Ngakho siyalikhuthaza ukuthi nxa lifuna ukudlala lingadlaleli emanzini.

kulomkhuhlane ohlasela inyawo zenu ngakho basalwisela ukuthi lize, wozani lizo hlolisisa umkhuhlane ungazange ukhulu uyephambili siyalikhuthaza

Ngiyabonga ukuthi baqhubekela phambili ngezimfundiso zabokhekhe. Nxa ulomntwana omncane kumbe ongakafiki inyanga ezintathu woza laye ukuzofunda kuqakathekile.

Lowu ngumtawana omncane oleminyaka enthathu kusiya ngaphansi bayakhuthaza ukuthi baze kule injection okumele bayihlatshwe.

Kuqakatheke kakhulu ukuthi sikwazi njalo ngesimo sengqondo zethu ingqondo layo iqakathekile ukuthi ihlolwe woza sizofundisana ngokugcweleyo mhlaka 15 June sizabe sihlangene.

Nxa ukwazi ukuthi uzithwele iza silohlelo esizabe silalo ngolwesibili sifundisa ngokudla okufanele ukudle ukuthi omama bakudle ukuze abantwana babo bakhule beqinile.

Siyabonga ukuthi sekulezindawo ezisizayo ezigcwele izihlahla ma ufisa ukuzofunda ngezihlahla ezitshiyeneyo woza lawe uzothola ukusizakala.

Silokufundisana ngokweRedcross. Abantu abafisa ukufunda ngokusiza umuntu obelokuwela phansi nge First Aid wozani lizofunda.

Silabodokotela abaqeqetshileyo emfundweni zabo, nxa usiza esibhedlela ungesabi ngoba uzabe usezandleni ezizakusiza ngesineke.

Kulomtshina omutsha osanda kufika. Abantu abangonesi labodokotela bazafundiswa ngokuthi usebenza kanjani ukuze bayenelise ukusisiza lathi.

Kuthwa ngeviki ezayo kuzabe kuhlanganele abaqeqetshileyo emfundweni sizabe sihlanganise amakhanda kwezempilakahle yemizimba yethu silokhangelelo lokuthi kubelenqubekelaphambili kwezempilakahle yemizimba yethu.

Siyalikhuthaza lize lizohlolwa , kulama nurse aqeqetshileyo abakwaziyo ukulinakakela ngakho wozani lawe uzothola ukusizakala ukuze umzimba ukhaliphe

Kuyabe kulabantu abafundisa onesi, labo bonk' abafisa ukufunda ukuhlolwa kwemzimba yethu. Ngakho wozani lizothola usizo.

siyakhuthaza kakhulu ukuthi sidle izithelo zezihlahla ziyaqinisa kakhulu umzimba njalo izithelo lezi uyayenelisa futhi ukuthi uzinathe

ngokufunda lokuqeqetsha kwabantu abasiphetheyo basihlola emzimbeni ngakho ngiyathanda ukulazisa ukthi lisezandleni ezizalisiza ezizalisiza ngosizo olukhulu nxa uphathekile woza esibhedlela silohlelo silabantu abaqeqetshekileyo.

Abafuna njalo ukufundela ngeze redcross sizaba sisembuthanweni mhlaka 15 May lizeni ngobunengi benu linxusane sizofundisana nge first aid ukwenzela ukuthi nxa kungaba lomuntu ogulayo esigabeni senelisa ukumsiza ngokushesha

Silabo oDokotela abaqeqetshe kakhulu empilweni abayibo abazabe behlola lawa ma samples egazi. Lizabe lisezandleni ezithembekileyo.

Lingayesabi ukuza lizohlolwa ukuze lithole ukusizakala. Kuqakathekile ukuhlanganelana labanye uzofunda njalo uzokwazi ukuthi umzimba wakho usesimeni esinjani, siyabonga.

Uhulumende usizile amafamasi ethu afika fifuti ngokubanikeza amakhompiyutha azabasiza ekuthini nxa usiza uzophiwa imithi ungalindi isikhathi eside ngakho siyabonga.

Kulamafamasi amatsha avuliweyo azabe elemithi. Amafamasi lawa ayakhiwe nguhulumende njalo imithi izabe iphiwa wonke umuntu.

Kusanda kuvulwa ipharmacy entsha edolobheni lethu. Siyabonga uhulumende ulayo yonke imithi ongayicabanga kulindawo. Woza nxa uphathekile.

Indaba ezinhle bahlali ama pharmacy ethu athole imithi umhlobo yonke evela kuhulumende ngakho ke nxa uphethwe yisifo ungahambeli khatshana imihlobo yonke ikhona

Kulamafamasi asanda kwakhiwa nguHulumende, amafamasi lawo azabe elemithi yonke esiyidingayo hoza nxa udinga umithi, uze uzothola.

Siqhubekela phambili siyabona ukuba kule famasi esanda kuvulwa ifamasi leyi ilayo yonke imithi ongayicabanga ungabuyidinga ngakho ungesabi ukuhlolwa ucabanga ukuthi uzaswela amaphilisi lawo maphilisi akhona buya.

NgoLwesibili kuzabe kuvulwa ipharmacy entsha esigodleni sethu. Leyi pharmacy izabe ilemithi yonke ongayicabanga ongabe uyidinga ezaba lusizo kuyo yonke imikhuhlane

Lingesabi bahlali amafamasi enu avulwe nguhulumende ngakho alayo yonke imithi elingabe liyidinga woza lizohlolwa lize lizothola aamaphilisi enu onke

Amafamasi ethu silemithi imihlobo yonke nxa uphathekile woza lawe uzothola umuthi ofaneleyo siyabonga

Siqhubekela phambili sibonga uHulumende ngoba amafamasi ethu aselayo yonke indleko yamaphilisi esingabe siwadinga ngakho ungesabi ulesifo woza uzothola usizo

Ezibhedlela siyacelwa ukuthi sidinge imithi kumaphamacy uhulumende usizile ukuthi adonater izimali kumaphamacy ukuze bemelise ukuba layo yonke imihlobo yamapills

Wonke umuntu uyakhuthazwa ukuthi mhlaka 15 kuleyi inyanga wozani lihlanganele kuzabekulokufundiswa okungaphezulu ngempilakahle lemizimba yethu liyakhuthazwa.

Abantwana labazali labomama labosisi labobhudi liyakhuthazwa ngokuqakatheka kokugeza izandla zethu ngoba yikho okusivikela emikhuhlaneni eminengi.

Wozani bazali labancane kuzabe kulokuhlolwa kwawonke umuntu esigabeni, ngolwesihlanu ukuze sonke sithole ukusizakala nxusa lo makhelwane.

Siyakhuthaza wonke umuntu ugogo labantwana uhulumende wozani lizohlolwa emzimbeni uhulumende usiphile lelo thuba akubhadalwa mali ,kodwa uze uzohlolwa , siyabonga.

Kuyakhuthazwa ukuthi nxa siqeda kusebenzisa indlu encane sigeze izandla ngoba yikho lapha okutholakala khona imikhuhlane lalapha sesisithi ukudla ma sigeze izandla.

Kuzabe kulomhlangano ngoLweSithathu. Kuzabe kuhlolwa wonke umuntu, wonke umntwana , mama, sisi ,anti makhewane wozani lonke lizothola usizo

Wonke umuntu ongabe efisa ukwazi isimo sakhe emzimbeni uyakhuthazwa ngeviki ezayo ukuza azejhlolwa igazi kuzabe kuleziqeqetshi ezizabe zisiza wonke umuntu.

Esigabeni siyakhuthazwa ngeviki ezayo, wozani lizofunda zakhamizi ngokuqakatheka kwempilakahle yemzimba yenu. Kuzabe kulemfundiso eziqakathekileyo.

Siyakhuthazwa ukuthi ngolwesibili ngestshiyagalombili kuzabe kulokufundiswa ngempilakahle yemizimba yethu kubobonke okhekhe

Kulohlelo olukhona ngeviki ezayo elizabe lifundisa ngempilakahle yemzimba yethu. Ngakho siyakhuthazwa wozani lizofunda ngayo yonke imkhuhlane ekhona lokuvikekeka kwayo.

Siyakhuthazwa bandla ukuthi kuqakathekile ukuthi sizivikele kwezocansini kule ndlela zokuzivikela kungculaza njalo nxa uhamba ebantwini faka okukuvala amakhala

Siyabonga kakhulu ukuthi ngolwesibili ngeviki ezayo kuzabe kulokuhlanganela sifundisana njalo kuhlolwa imizimba yabantu, woza lawe.

Siyakhuthazwa ukuthi ngeviki ezayo kuzabe kulamatende esigodlweni sethu okuzabe kuhlolwa khona yonke imikhuhlane emzimbeni woza lawe uzohlolwa utshele lomakhelwane.

Wozani lizohlolwa ama blood pressure lakho konke emzimbeni yethu. Ngeviki ezayo wonke umuntu unxusiwe kuzabe kulamatende. Wozani.

Bekulokufundiswa kwabokhekhe ngempilakahle yenkimba yabo ngakho nxa ulomntwana oleminyaka eyisitshiyagalombili kusiyagaphansi siyabakhuthaza ukuthi baze bazofunda

Ngolwesine kuviki ezayo kuzabe kulo xhaso siyanxusa sonke ukuthi size sizofunda ngempilakahle yemizimba yethu kuqakathekile nxusa lomakhelwane

Kuqakathekile ukuthi sihlanzekile izandla zethu singakaze sidle. Siyalikhuthaza ngokuqakatheka kokuhlanza izandla ngoba yikho lapha imikhuhlane engena khona ma singadla singagezanga izandla.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi baze bazetshekhwa igazi kuzabe kulamatende azabe efakiwe omunye lomunye ofisa ukuzohlola aze kuzabe kuhlolwa yonke into kuhlangene leBP lakho konke siyabonga.

Kuleqembu ebe lihamba lifundisa liyazisa ngempilakahle yemzimba yethu ma bengafika esigabeni sakho uthathisikhathi ubalalele ukuze utholakale lawe uthola usizo

Abazali abalabantwana abaleminyaka ele 2 years kusiya ku 5 years silomuthi omutsha injection esifisa ukubahlaba yona ezabasiza ibaqinise emzimbeni ngakho syalikhuthaza lonke ukuba lizo hlabisa abantwana sibahlabe sibasize bathole usizo .

Sithanda ukulazisa ukuthi kuzabe kulohlelo olumayelana lengculaza eye prostate cancer siyakhuthaza obaba ikakhulu ukuthi baze from as young as 7 lizeni lizofundiswa ukuze liyazi lenelise ukuzinakekela.

Wonke umzali olomntwana ongaphansi komnyaka. Uyakhuthazwa ukuthi aze azefunda ngokuphatha kahle laba abantwana. Ngakho ke siyalikhuthaza bomama. Wozani lizefunda.

Nxa ukwazi ukuthi ufisa ukuba ezintweni ze cansini woza uzohlolwa ukuze wazi ukuthi igazi lakho linjani , ukuzivikela lokuvikelwa lonke .

Ngikhuthaza labo abazithweleyo ukuthi kuqakathekile ukuhlolwa ukuze umntwana akhule kuhle esiswini sikanina. Wozani lizehlolwa.

leyi iviki ezayo kuzabe kulokufundisana kulaba abatshadileyo abafisa ukuba labantwana kodwa besehluleka sizabesilisiza ukuze lenelise ukukhulisa imuli zenu

Ngithanda kulazisa ngokuqakatheka kokuhlolwa lingakaze lingene Kwezecansini kuqakathekile ukuthi lizofundiswa ukuze lingagulisi abanye abantu.

Siyabonga usizo lwezemfundo yalabo abafisa ukwenza ezocansi. Kuqakathekile ukuthi lize lizofunda likwazi ukuqakatheka kwakho.

Kule mfundiso kulabomama abalabantwana abancane abaleminyaka engakafiki I 1 , siyalicela lonke ukuthi lize lizofundiswa

Kuyakhuthazwa kulabo abafisa ukuba labantwana ukuthi kuqakathekile ukuzohlolwa ukuze nxa selizithwele umntwana akhule kuhle abe ngumntwana oqinileyo.

Ngiyalikhuthaza bomama ukuthi wozani lizofundiswa ngemzimba yenu nxa lifisa ukuba labantwana kuqakathekile ukuthi liyazi ukuthi lizinakekele kanjani.

Omama bayakhuthazwa ukuthi baze bazofunda ngemizimba yabo ikakhulu nxa befisa ukuba labantwana. Siyalikhuthaza ukuthi lize lizofunda, siyabonga.

Nxa usizwa uphathekile siyalikhuthaza ukuthi woza uzohlolwa. Nxa ukwazi ukuthi ulomunye wakho, wozani lizohlolwa ukuze liyenelise ukuba labantwana.

Ngithanda ukulazisa ngezamacansi. Ukuze omunye wakho engaguli ngenxa yakho. Ngakho siyalikhuthaza, Wozani lizefunda. Lazi.

Kuqakathekile ukuthi nxa ukwazi ukuthi wena uqinile ekugijimeni lokuyenza ezemidlalo uze uzothola ukusizakala ukuze uyenelise ukuqina emzimbeni.

Ezibhedlela siyakhuthazwa ukuthi sikwazi ukuthi nxa umuntu othanda ukugijima lokudlala imidlalo uze lawe uzothola ukuhlolwa kuqakathekile.

siyabonga uhulumende ngoba usinika imitshina eminengi ezasebenza kualaba abathanda ezemidlalo siyabakhuthaza baze bezehlolwa sesilayo imitshina

Kuqakathekile kakhulu ukuthi sikwazi ukudla okumele kuqinise imzimba yethu nxa sifuna ukuba ngabadlali bemidlalo abagijimayo ngakho kuqakathekile ukuthi wazi ukudla lokhu.

Siqhubeka sikhuthaza kwabathanda ukudlala ezemidlalo labathanda ukugijima ngokuqakatheka kokuzothola amaphilisi azaqinisa imizimba yenu.

Siyalikhuthaza abantu laba abathanda ukudlala imidlalo labagijimayo ukuthi bayandise ukunatha amanzi ukuze imizimba yabo iqine.

Nxa likwazi ukuthi lithanda ukudlala imidlalo siyalikhuthaza wozani lizohlolwa lithole imithi ezaqinisa inyawo zenu ukuze lingalimali

Kulaba abathanda ezemidlalo ngiyalikhuthaza wozani lizohlolwa amadolo libone ukuthi liyawanakekela njalo lithole ukusizakala aqine alenelisele .

Kuviki ezayo kuzabe kuhlolwa indlebe zabafundi laye wonke umuntu ofisa ukuzohlolwa indlebe yakhe. Wozani silakho ukuhlolwa.

Siyabonga uhulumende ngokuqhubekela phambili ngetechnology. Sekulemtshina ezayenelesa ukuhlola abangezwakahle ngakungono siyabonga kukhulu.

Siyabonga uhulumende ngoba siphiwe indaba ezinhle ukuthi kulemitshina ezayo kuviki ezayo ezabe izasisiza kakhulu kungqubekela phambili yesibhedlela.

Ngyabonga ukuqhubekela phambili kwemfundo yezempilakahle yemizimba yethu odokotela sebesenelisa ukusiza ngama computer sibonga lohulumende ophathisayo .

Siyabonga ukuthi kulemitshina ezabiswa ezibhedlela zethu. Imitshina leyi izasiza kakhulu inqubekela phambili yezibhedlela, ngakho imitshina leyi siyayibonga kakhulu, sibonga lohulumende.

zethu sekube lokuqhubekela phambili ngoba sesiyenelisa ukuhlola ngokungaphezulu siyabonga uhulumende ngokusinika lezi zitulo ezitsha kanye lama computer lemitshina

Siyabonga iequipment evela kUhulumende esiza abantu bethu izasiza kakhulu ekuthini odokotela bahlole imizimba yethu babone lama temperature lakho konke

Kule sihlahla esitholakele esigabeni esiluhlaza tshoko. Isihlahla lesi siyakhuthazwa ukuthi sisihlanyele kakhulu esigabeni sethu silusizo emzimbeni.

Bahlali kulesihlahla esigabeni ngemva kokuna kwezulu esitholakale sihambile njalo esitholakale ukuthi silokusiza emzimbeni siyakhuthazwa ukuthi sisihlanyele. Siyabonga

Kulesihlahla eside esiluhlaza tshoko, esilamahlamvu amanengi, isihlahla lesi lisithathe ngokuqakatheka lisihlanyele ngoba silusizo njalo sizadingakala ngiyabonga

Siyaqhubeka sibonga uNkulunkulu ngokusipha izihlahla ezilusizo. Kulesihlahla esiluhlaza tshoko esilamafulawuzi alithanga. Lesisihlahla bahlali siyakhuthazwa ukuthi sisihlanyele.

Kulesihlahla esiluhlaza tshoko esilamahlamvu angathi alokubamade agoqekileyo. Lesi sihlahla silusizo bantu esigabeni singasibulali.

Esigabeni sethu kulesihlahla esikhule sisibona angathi silukhula, kodwa kesisihlahla, sesibonakele ukuthi silusizo. Ngakho jasingasiqumi. Kasisihlanyeleni.

Emveni kokuba lezulu lonyaka kukhanya kumile isihlahla isiluhlaza tshoko esilusizo, lesi sihlahla uyasifaka emanzini lingasilahli lisiphuze.

Kulesihlahla esilosizo kakhulu esitholakeleyo esigabeni sethu isihlahla lesi ungasifaka emanzini usunathe njengetiye sizasiza ekuvikeleni emikhuhlaneni eminengi ngakho siyalikhuthaza njengesigaba lingasibulali lesi sihlahla.

Kulesihlahla sesikhona zakhamizi liyakhuthazwa ukuthi lingazibulali ,liqhubekele phambili lizihlanyela lizambe ngamandla.

Isihlahla esiluhlaza tshoko esilamafulawuzi. Isihlahla lesi kuyakhuthazwa ukuthi lingasiqumi, kodwa lawo mafulawuzi azasetshenziswa emicimbini.

Kule sihlahla esilusizo kakhulu njalo sikhuthaza izakhamizi ukuthi lingaSiqumi leso sihlahla kodwa iqhubekele phambili lisihlanyela ngoba sizadingakala

Isihlahla esiluhlaza tshoko esesigcwele esigabeni sethu isihlahla leso silisizo kakhulu ngoba simelana lesifuna ngakhoke siyakhuthazwa ukuthi sisinathe njenge tiye

Kulefuwazi elikhulu elilamahlamvu aluhlaza tshoko. Leli fulawuzi besilithatha kancane kanti lilusizo empilweni yethu. Siyakhuthazwa zakhamizi ukuthi siqhubeke sisihlanyela.

Isihlahla esitsha esigabeni esikhuthazwa ukuthi sisihlanyele isihlahla lesi silusizo kakhulu egazini ngakho nxa ulalo ithuba siyakhuza, hlanyela leso sihlahla.

kulezihlahla ezimilileyo endaweni yethui eziluhlaza tshoko njalo silu sizo emzimbeni yethu masiqubenke sihlanyela sisiya phambile

Siyabonga isihlahla esitholakale ukuthi silusizo esigabeni lesi isihlahla lesi suyandile kithi ngakho siyakhuthaza ukuthi sisihlanyele sizadingakala kwelizayo ngoba silusizo

Kulengqubela phambili kwezezihlahla esesitholakele esilosizo kakhulu esibizwa kuthiwa yi ogrini, sizabe sisisebenzisa ekwenzeni imithi ezasiza abantu.

Ingqubekela phambili yemithi evela ezihlahleni siyaqubeka sibona ukuthi ezitholo kulomuthi osiza esiswini umuthi lo uyisihlahla ngokwaso uqobo.

Siqhubekela phambili ngezemithi evela ezihlahleni. Sokulemithi eminengi ethengiswayo ezitolo evela ezihlahleni, kuyakhuthazwa ukuba siyithenge.

Ubabamkhulu wayejayele ukusitshengisa izihlahla ezilokwelaphela. Ngalezinsuku lezi zihlahla sezisetshenziswa emithini , iyasiza kakhulu.

Kuyabongwa ukuqhubekela phambili kwemfundo yezihlahla, kulesinye ishlahla esesitholakele ukuthi silusizo njalo siyaqinisa imizimba ikakhulu omama bayakhuthazwa

siqhubekela phambili kwezempilakahle lokufunda ngezihlahla zethu isihlahla ebesikade sigxubha ngabo khokho sesikhona singumuthi uyasisebenzisa usithenga esitolo

Kulesihlahla esikhule sisibonga indawo yonke esigabeni lesi sihlahla siyasiza emzimbeni silamahlamvu aluhlaza njalo silusizo emzimbeni yethu.

Ngiyabonga ukuthi kuleminye imithi njalo esisebenzelayo evela ezihlahleni zethu. Lakho khona inyosi ziyasisiza, siyabonga.

Siqhubeka sifundisana ngezihlahla esizibona ngemihla langemihla ngaphandle . Kulesihlahla esilamahlamvu amancane lesisihlahla singumuthi. Sisigcine , sisihlanyele.

Kulezinsuku imithi ekade siyinathiswa ngokhokho bethu ezihlahleni isikhona njalo emambodleleni. Kayilazinto ezinengi. Yisihkahla nhe kupheka. Woza uzothola usizo.

Kulenqubekela phambili kulaba abakwazi ukuthi bahlanze esibhedlela kulomuthi osanda kuphuma oyezwe ngesihlahla ozayenelisa ukuthi uhlambe indawo yethu.

Kuletiye esiza kakhulu ngalawa ma flue akhona kulezinsuku. Itiye leyi iyenziwe ngezihlahla ezi natural, akulanto ezaphambanisa umzimba wakho. Uyafaka nje amahlamvu lawa phakathi for imizuzwana engu five besuyalinda uzabona unathe

Izihlahla eziluhlaza tshoko! Esilamahlamvu acijileyo. Isihlahla lesi, silusizo. Amahlamvu aso, angumuthi emzimbeni. Ngakho siyakhuthazwa ngaso.

Isihlahla esitsha esitholakaleyo. Isihlahla lesi silameva kodwa silusizo kakhulu ngakho siyakhuthazwa njengesigaba ukuba singasiqumi kodwa sisiyekele sihlume.

Izihlahla ziqakatheke kakhulu emzimbeni yethu lingacabangi ukuthi sezasala labokhokho hatshi zilokhe zingumuthi ngakho siyakhuthazwa singaziqumi qhubekani lizihlanyela zakhamizi.

Kulesihlahla esiluhlaza tshoko, esimilayo kulezinsuku lesisihlahla sicela ukuthi isakhamisi siqhubeke sisigcina kahle silusizo emzimbeni.

Isihlahla esitsha esitholakala esigabeni isihlahla lesi silusizo kakhulu njalo siyakhuthaza isigaba ukuthi lingasiqumi lesi sihlahla kodwa siqhubeke sisihlanyela sizadingakala phela

Kuqakathekile ukuthi sikwazi uncedo lwesihlahla lesi esilazo esigabeni silusizo kakhulu emizimbeni yethu njalo siyakhuthazwa ukuthi siqhubeke sizihlanyela sisiya phambili.

Kulesihlahla esigabeni sethu esilamalaluba amanengi amhlophe amancane. Lesi sihlahla siqakathekile bantu zakhamizi qhubekani lisihlanyela.

Izihlahla esikhule sidlala lazo sizigamula akusamelanga sizigamule ngoba zilusizo emzimbeni yethu ngakho siyakhuthaza ukuthi sisihlanyele lesisihlahla.

Siyakhuzatha abantu esigabeni ukuthi kukesihlahla esisiza kakhulu ngakho lingasigamuli kodwa siyakhutha ukuthi qhubekelani phambili lisihlanyelo sizaba lusizo emzimbeni yethu

Kulesihlahla isilamahlamvu aluhlaza lamaluba alithanga lesi sihlahla silusizo emzimbeni yethu sishlanyele singasibulali siyadingakala.

Kulesihlahla esiyande ukusibona esigabeni sethu lesi isihlahla lingasithatheli phansi bahlali silusizo emzimbeni yethu njalo masifunde ngaso.

Bahlali siyakhuthazwa siqhubekele phambili sihlanyela izihlahla zilusizo emzimbeni yethu ngakho kasingazibulali kodwa asiqhubekele phambili sizihlanyela ukuze imzimba ikhaliphe.

Esigodlweni silesihlahla esilamahlamvu aluhlaza tshoko lamafulawuzi. Amafulawuzi lawa mahle, yiwo alusizo ngakho siyakhuthazwa ukuthi sisihlanyele leso sihlahla.

Kulesihlahla esitholakele ukuthi silusizo kakhulu emzimbeni yethu ngakho izakhamizi ziyakhuthazwa ukuthi bathathe amahlamvu aso bafake emanzini banathe kuyitiye siyasiza.

Bahlali siyakhuthazwa kubana siyazi ukuqakatheka kwezihlahla zethu ezilamaflawuzi amhlopha alamhlambu aluhlaza tshoko silusizo emzimbeni yethu masisihlanyele

Kulesihlahla esitholakale silusizo kakhulu esigabeni. Ngakho siyakhuthazwaa ngaso ukuthi sazi ukuthi silusizo .Singasibulali kodwa siqubeke sisihlanyela leso sihlahla.

Siqhubekela phambili ngokuqakatheka kwemithi yesintu. Izihlahla zethu ziyaqhubeka zisiba lusizo. Kulesihlahla esitholakeleyo esilamafulawuzi amancane amhlophe, silusizo kakhulu.

Kulesihlahla esesigcwele esigabeni sethu. Bahlali ngilendaba ezinhle lesi isihlahla siluhlaza njalo silusizo emzimbeni yethu. Simele sisinathe sisiphuze njengetiye.

Siyabonga ukuthi nxa kusiza ekwelapheni imizimba lezihlahla lazo zilusizo ngakho wozani lizofunda ngazo lezi zihlahla ezisizayo.

Isihlahla esisanda kungena esisitholileyo esize lezulu lesi sihlahla silusizo kakhulu ngakho esigodleni siyakhuthazwa ukuba singasibulali.